Haleh yangi sol seen yireee jàngeekaay tok funyi jangee am ay taabul seen kanam. Nyarr yu tok ci kanam nyungi sesalante seen boppa yi, ci kaw taabul bi mungi am ay binde kaay.

Madarga bu am desene sagg bu domu taal am bede bede se dege am tamin lu xonxo se kaw muge am aye koloor yu neka se suufam bu xonxo bu weex bu bulo ak bu girin muge am tamin aye bede bede yu nuul se suuf.

Xibaar bu am ay binda binda yu xonxu si kaw mogi am neenti goor colurr bu bulu ak binda binda yu nuul si sen suuf mongi am jigeen bu jeel loxom tek si lexam def messam si digi mongi am góor bu sol mbubu bu weex ak mbahana bu weex si suuf mongi am neeti nitt.

Palat bu weex bu nu tek narri carrot tek am keyit ci kaw carrot daff ci bind bind ak nimiro ci soff.

Dalli bux buñu tiyeh bu am culor bu neteh lu wekh ak lu bulo am bena bindi bindi si diga si ganawam mungi am benen dall bu am lu wekh ak lu netteh.

Ku tog letu ay kodoro letu yu dem ci ganaw, bolei chatti takako, ci ganawam mungi amme toggu yu bu ak yu creem am tamit ay tabul yu creem, ci suuf yu ko karo leei karo bu weex.

Gigain bu tahaw teyeh butelli ndoh jel benen lohom tekk sey kuberr bi sol lu hunhu lu am lu neteh ak keit bu weih bunyu bindi i bindi bindi yu nyuul jel karawam takako seeng seeng bu emm sey ganaw Mungi am i kulorr yu buloo yu neteh yu gereen.

Sareto baam bu am ay mati you bari si kawo am gorr bu tahaw si wetu baam bi sol bubu bu weex def maksam sol bahanam si ganaw saret bi mungi am jigeen bu teyeh karton bu "pink" mo am aye bindi bindi you weex sol bobu bu weex def sipam bu blue ak orance taki mosor bu nuul def maksam si weto saret bi mungi am niahi you barri.

Auto yangi daw si yuun bi am ko war welu di daw am kenen koi dox am tamit ap tax si weet bi bu weex mu am ay palanterr yu bari.

Kayito xabar bouam njari gore ci kaw njusol koos kene ki take lonete amaye polish am njax ci wetgie ci soufe mougi am aye bide binde you xonxe am gore bou xehse mousol koos

Màndarga bu weex bu am desenex nyeenti colur bu green bu netex bu xonxu ak bu bulu.

Xaleh yage tonke sol sen yere jagekay am nyarr nu sol lu xonxo am lu weex kenen ke sol lu bulo sen kanam muge am taabul bu sukola che kaw taabul be muge am keyete yu weex ak sene bede kay nuge bede.

Mandarga bu am kulor bu xonxu ci xaj kaw bi ak desen neh wèèr bu netteh ak picci bu netteh.

Palaas buñu gih aye mboxu, yu beuri, am tamit aye ñax chi suuf, chi ganaawam mungi am aye garap yu beuri xop.

Bedonge weer mu am kuberr bu nuul am keyete bu am aye bede bede che suuf muge am nyari koloor bu weex ak yu nuul.

Kayitu xibaar bu weex, bu am ay binda binda yu ñul, yu sew ak yu dijj. Ći wetu kawbi mungi am ab góor bu sol kos bu ñul ak lu weex ci biir. Ci benn wetbi mungi am ay tabax. Am bena nit buy doox.

Buttel buñu tiyeh bu am Kait bu ñul am ayy bindi bindi yu netteh ak kuber bu nyul si birr buttel bi mungi am lu netteh ak lu orange si suff si ganaw buttelbi mungi am ab tabule bu am telephone ak ayy bagass si kawam.

Nyenti belenda yu nyu tekk bu am lu nyuul ak lu weih am tamit kass sey wettam sey ganawam nyungko paintirr paintirr bu gereen.

Ñeenti otto yu weex ak beenë bu ñuul ñuñg ko rañgsele ci yoon bi. Ci kow otto yi, mu ngi am, lu am ñatti kuloor, lu xoñxu, lu weex ak lu bulo. Ci ganaaw, mu ngi am guy.

Naari daal, yu am ñaari kuloor yu weeh ci suuf ak lu bulo ci kaw nung ko tèk chi carton bi orance bu am ay bindi-bindi yu ñuul chi wët bi. Chi suuf nung ko karolè. Chi ganaaw daal yi mungi am ab basang bi am kuloor bu green, bu bulo, bu ñuul ak bu weeh.

Mandarga bu nuul . bu am desini zero bu piikk bu am nyiti radi yu nuul ci suuf mungi am ay binda binda yu pikk.

Botel bu orance amlu girin se suuf am tamin aye bede bede yu nuul yu weex ak desene bu am aye koloor yu bary.

Góor baa ngi si kanam di daw, bal muñ ci suuf, mu ngi sol yire bu bulo, kawaasi bulo, dallë yu xonxu. Ci ganaawam ...yenen ñaari goor a ngi toog, sol yire yu bulo, ku sol lu ñuul, ci ganaaw ñooñu ...mu ngi am ay goye

Ay otto nyungi daw ci yoon bi, ci wet bangi am suuf, ci diggi bi bangi am talli. Ci wetu otto bi mungi am palass yuy taal lampa. Ak ay palasi corget, ci ganaw nyuy nak mungi am gouy ,asamas sangi heen

Car tun bu bule am kaity bu weex ci suuf, am ay binda binda yu xonxo ak yu nuul am lu sokola, yu ngi tekk car tun bi ci palasi bu nuul.

Madarga bu orance bonu weka se kaw bu am aye bede bede yu weex lu xonxo am tamin desene bu girin se ganaw muge am aye goye ak aye garab.

Karton bu xonxu, bu am ay binda binda yu weex, ak yu ñul. Nyunko tekk ci palas bu socola.

Karton bu girin am lu weex che kaw ak se suuf am aye bede bede yu weex nugku tek che taabul bu weex che ganaw taabul be nugku painter painter bu weex che suuf tamin muge weex.

Beye bu color bi sokala, kanaam bi weex nop yi weex mu am ayi bejen battam yi xonrange ak nuul vi ganaawwam mingi am ayi nanh yu bari.

Màndarga bu weex bu am naari binda binda yu raay yu bulu si kote bi am desenex bu am colur bu nete bu green ak bu bulu ak boopi nitt bu weex si suuf am ay binda binda yu weex.

Palaas bu am ai gui yu bari si suf am nyang bu geren bun tek lampa yu weyh si benna koteh bi am ai togu yu ñuul ak ai palaas.si beneen koteh bi am ai ndug ak tat yu weyh.

Bouk bu bulo bonu tek bu am aye binda binda yu weex am tamin koloor se suuf bu girin ak bu xonxo am desene bu weex ak bede yu weex se suuf.

Narri pacet yu yollit, bu mag ak bu ndaw mn am ayi wert ci suff ak ayi desene florr ci birr mingi am ayi banti color ayii.

Nyari Garu yu creem yu am desene dalasi ñunko deksi palas bu socola.

Hale yangi took sol sen yare jangekai am cu taxaw jal aye loxome teke ci kaw tabal bi am I binde yu wex amna aye togu ci wetgi am sewo bunju tek bu wex an poti ndate ci kaw ci ganawe xxaleyi mungi am soufe ak tabax am buntobu xonxu

Dalu buñi tiyeh bu am ñarri kulor bu gireen ak bu wekh am tamit bena radu radu si peggbi.

Naari goor mungi daxaw ku nuul ak ku xees, ku nuul yingi sol lu bulo, ku xees yingi sol weex. Ci suuf mungi girine , ci ganaw nitt yangi tog nii satan.

Goor bu sol lu xonxo lu am aye desene ak lu weex se batam take aye lunet che ganawam muge am desene bu xonxo ak bu neteh ak lu weex se benen koteh be muge am ab bante ak feloor.

Goor bangi wax, sol lu weex, jeul lu weex laxas chi baatam, sol mbahana bu weex, aye micoro tiim ko, chi ganaawam mungi am aye soldaar, ak ñeneen ñu taxaw, amna tamit taax chi kote bi, bu green.

Joromi bindeh kay yu ñul, nyaar yu weex ak nyaar yu bula, ñung len dajaleh.

Autor yu wekh yaangy daw chi yon wii, chi gudi, chi ganaw autor bii mungy am aiiy soldarre yu tok.

niti bitul lu werr yu daw nari yangi ham kopirr yu weex bene bagi ham kopirr bu bule nug ko teh ci fu bule ci ganawm mingi ham nari color bu weex ak nu wert.

Auto bu mak, bu xonxu, am lu ñuul chi suuf, ak chi kaw, chi ganaawam, mungi am aye guy.

Naari auto yi weeh nungi topolantè bu nek chi kanam mungi am nu toog chi ganaaw ak chi biir. Chi wëtu auto bi mungi am ab palaas bu kirèm ab lo sokola ci suuf am nu tahaw. Amna tamit ay bindi-bindi yu bulo chi kaw.

Jouromebeni nit njougi taxaw njari soldar ak njari poles ak njar njusol yeare garab mogisen ganaw am xale boujonkon sene wet dilen xool amna togubou wex bou neke cisen ganawe ak bou njoul

mandarrga bu weih bu am i bindi, bindi yu buloo am desseh na sey koteh bi bu am nyarri kulorr bu buloo ak bu weih.

Pakka bu nuul , mu am nyitti tuputupu yu weex bu nu tekk ci palasi bu ndomital.

Narri dale yu xongo yu jigeen yu ham wert ci birr ak nool lu ham lo oxrange ci kaw lu nool li niko teh ci palas bu bule.

Neeti jigeen nyugi daw naari nyugi sol lu bulu kuneka si dige ni mongi sol lu weex ak lu nuul tiye baal bi si kanaw mongi am naari culur bu orance ak bu bulu si suuf amna tamit binda binda bu weex ak reda bu weex.

Nyarri ottu bu ñuul ci kanam ak bu neteh ci ganaw. Amna ku takhaw ci bu ñuul bi eketi loxom sol mbaxanam, sol khaftan nam bu neteh, am koi daw ci pegam bi, ci suuf mungi bari nyax, ci gannaaw mungi am ay garap.

Jigeen bu tadah solo yereh bu null, bu am ayi benni yu weex ci dahnam benen moteko cibirrbi mogui tahdah ci geeganay bu weertah..

Taax bu weex bu yaatu, bu am ñaari kuloor, bu weeh, ak bu sokolaa, am aye seeg tamit, chi suuf mungi am ñati nit, ñaar ñangi sol lu weex jakaarloo.

Darapo bu bulu bu rede bu nete ci dege si suff mo am desene bedew bu weex.

Sareti fass bu am togu, am goor bu tok sol mboba bu xonxo ak tubey bu bulo, jël benna loxo bi ach ko jël benen loxo bi daf ko si pokotan bi, ci ganawam mungi am keur bu yegut, ci gannaaw keur bi mungi am ay gouye.

Galle ban ci wetu geej, bi am narr nufa tog keen ki jall loho tek ci magah keen ki ci ganaaw mingi am ayi gale yu neki ci geej bi.

mandarrga bu pink bu am i binda, binda yu pink ak desseh na nit sey wet bi ku am i mbaga melni kui fecha. sey suuf mu am i bindi, bindi yu nyuul

Ñaari peeri daal yu green, yu am lu weex chi kaw, chi suuf mungi am lu ñuul, lu am aye bindi bindi, ak deseneh bu orans si kaw lu ñuul li.

Kayiti xibaar bu am ñeenti goor,.kuloor bi bulo...Ci suuf mu ngi am Binda Binda you xonxu, ak goor gu sol kos, mu xees sol mbaxana, sol ay lonnet, ci suuf mu ngi am ñaari nit.

Mandarga bun nyu weka si kaw bu am nit ku sol lu weex ak mahana bu wey ak ai color bu honha bu wey ak bu bolo ak bu green am ai bideh bideh tamit si ganow mandarga mugi ameh ai garap.

Desene lohou bu neteh bu am lu nuul se ganaw muge weex se koteh be muge am nyate dot yu nuul.

Jigeen bu sol roba bu bulu tiyex lu bulu taka cxaxam ak cxainam jel bena loxom tek si bopam mongi def mess bu xonxu si kanawam mongi weex am lu nuul si suuf am ay buntu si suuf mongi weex am tamit lu green.

Kei tu xirba bu am n'yeti nit si kaw niati gorr bena jigeen am coleur bu blue" bu am bindi bindi bu null si dega bi an bindi bindi bu konko ak gorr bu sol kos si soff mungi am nyari nit yo fa neka.

Tax bu am nyetti color weex crime ak sokola si kaw am buntu bu nyuul am ay palantir am ay gui garab ci bitti.

Panyie bu nete bu am teyikaay bu bulo, nu ko tekk ci ay karo, ci ganawam mungi am naari furno, bena furno bi mungi am bol bu takka ci ganawam mungi am parater.

Jigeen yangi yenu sen siwo tangale di dox sen kanam mongi am ay nitt kenen ka ñgi sega yenen ya ngi dox am tamit gooi bu neke seni pega ay nxaax si suuf.

Goor bangi sol vesta bu netex sol ay daali buds sam baal mung si suuf si kanawam mongi am ay nitt tog di setan

Ay nit ñu rangalee, si bennë palaas, am ñu toog si borrow bunta bi, am tam lu weex lu ñu weekë, def ay binda binda you ñuul.

Juromengati nit njougi taxaw sol lou wax ak lou njoul teya luwex mou am binde binde you boula ci soufe mugi am aye coulare ci ganawe ganawe mungi am Lou wex am njufa took

Mandarga bu weex bu am i bindi bindi ci kaw, ci suuf mu am desin kelur bu orans, bu weex ak bu girine mu nekka ci naari koteh yep, ci diggi bi nyiti binda binda yu orans.

Dale charak yu nuul yu am desene domitale ci kaw nugko tehk ci fo weex ci koteh bagi nuul.

Saabee kaay bu oraans, bu am lu buleuh, ak ben tupu tupu chi dig, ñungko tek chi palaas bu sokolaa.

Lekek bu sokola, bu oxrom ci biir bemmu fess.

Pinture kaye bu am nyari koloor bu neteh ak kerem se japekaye be.

Taax bu gudu bu ni tabax tah parehgul mo nitko neh ci soff ak soff bu nu jall ci koteh be.

palasbu am ayi togo yu sokola, ak taable bu gudu bu sokola ci kaw taable mingi am ayi kass ayi florr ayi palat ayi kudu ci ganaaw mingi am ayi guyyii.

halyangi sol sene yare jangekaye you bula sague ci tabul bu socola ci ganawe mogiam kayito bu bula bu njougi binda ay binda yu njole

Góor ak jigéen ñu ngi taxaw, jigéen baa ngi sol robbu bu weex, takka musoor bu weex takkë musoor bu weex, tiye posset. Ku goor kaay ngi taxaw si ganaaw ku jigéen ki, tek loxom si ndigi ku jigéen ki, jël loxom tek dallam bu weex, ci seen kotte. yire bu xonxu, ak fuloor, ci ganaaw.

Nyate haleh nugse kanam de doh nyari bott sen bagg am kene ku neka sen ganaw momet muge bott bagam se sen wett muge am aye garab yu bary.

gal bagi ci noox bi am lo xogko lo bulu lo weex ci biir ci ganaw megi am ayi garam yi baari.

Jumbo yu bari, yu am kuloor bu neteh, ak bu xonxu, am desene bu buleuh, ak aye bindi bindi yu xonxu.

Mbal bu nuul bu tekku ci xerr mu mag weex, neka ci koti geeji bi.

Jumaa bu gudu, bu am kuloor bu weex, am buntu bu green, si ganaaw jumaa bi mungi am garap, ak si kote jumaa bi, chi yoon bi, amna kuy dawal welo.

Jigéen bu lettu rawi mees, toog wane ganaw, sol mbuba bu weex. Fi canamam mungi am ku taxaw, ci pegam mungi am kartong ak fulor ci kaw karton bi.

Nyenti packi bu am kulor bu weex ak bu bulo ci birr sokola , mungi am ay binda binda yu weex ak yu creem, am bol weex bu am lu sokola ci birr.

Mandarga bu am couleur bu ñuul, bu nete, bu xonxo, amaat bu ñuul, bu nete, bu xonxo ak bu ñuul ci suuf. Am desene pitchi si diggu, pitchi bu ñuul, geen bu xonxo si bopu bam bi am lu xonxo ak lu nete, am tamid lu weex ak lu dome taal, eketi bena tanka bi.

Palas bu weex bu am ayi palant terr, ci palant terr yi neki ci cannam mingi am ayi nahh ci kaw mingi am sengah ci wetu palas bi mogi am guyyi.

Gorr banyi tog sey togu bu orance sol halftan nam bu buloo jel lu neteh tekk sey baatam sol i loonet sol mbahana bu nyuul sey ganawam Mungi am nyarr nyufa tahaw

Buk bu bula bu am ay desen neh am tamit ay bindi bindi yu netteh, ci kaw mugii am kurus bu wèèx ak bu netteh.

Nari jaru yinu teh ci palas bu wert bu am ayi topotopo.

Mandarga bu girini bu am desine bu weex ci diggi, am tamit ay binda binda yu girini.

dale goor yu nuul yu color yu sokola ci birr mogui tegu ci ayi caro.

Mandar gar bu weex bu am bindu bindu bu n'ull si kaw ak desana zero si dega si bir zero bi mungi am lo null ak desana fass bi ak aye bindu bindu yo worr si sof mungi am n'iati bindu yu null.

Bidong mu wekh buno jutal, bu am kayt ci kawam kayt, kayt bu am colour bi sokola bu wekh ak bu orange mu am ay binda binda yu sokola yu nyol ak decinen mbokh.

Taabul bu sokola, bu am fan si ganaawam, ak toogu bu nyuul si kote bi, ci suuf nyu ko karole, am lunj fa lal lu weex, am kuloor bu bula.

Book bu bulo, bu am ay bindu-bindu yu weeh ak yu bulo. Am dèsènè nit Ku hees ju toog sol lu weeh. Wanè gënnaw mungi toog chi palaas bu sokola.

Box bu ñuul buñ tek ci karó yu wèèx ci ganaw mugii am ay redo yu wèèx.

Auto ya ngi daw ci yoon bi, am bu weeh bu nekk chi kanam, am bu ñuul bu nekk chi ganaaw. Am tamit juma bu nekka senn wët bu weeh am kulóor bu bulo.

Gigain bu takhaw sol rohbu bu bleu ak yehreh bu wekh chi birr, tiyeh kalpehm bu njull, sol daalam yu njull, taku musorr bu njull, sinngh sinngh bu yemm.

Sow bu orance bu am ay rëdd-rëdd nung ko tèk chi ay karo yi weeh.

Garap yu barri yu nèkka ci paket, yi xonxu, yi ñuul, yi wèèx, yi orans, yi ñi dipi ko, yi ñi dapu ko. Am yin dajj am yin dajj wut.

Oohtor bu mak bu girin bu am lu nehteh ak lu njull, am ku tok chi kaw dii dawal, cii suff mungy am aiiy njahh, cii ganaw mungy am aiiy garab.

Njaari dalah boots yu bleu, am lu wekh chi suff ak chi kaw, njung kor tek chi plass bu wekh.